Hano aliwo sisilima inyuma wo mwana ulikhukyenda wasutile bibindu khumurwe kwewe habawo kusaala kuwanga bakupilekho.

Ano waliwo sikewa, yabawo tsinzu tsebikuka bikaali, tsi'goorova ni tse'bunyaasi akari e'tsinzu tsetsi goorova ni tse'bunyaasi waliwo bisaala bifiti ni bileyi

Khu luking luno lulikho kimisaala, asi wa lukingi lulikho lugudo. Lugudo luno lulikho abaana ni bakhasi, bakhasi basutile babaana khumikongo abasna basutile tsikhu.

Wano waliwo bumali bukali nabi wabakho intsukhi ilimo bumali ni buwanga ni ranji iya nabinzali yemikhile khushimuli .

Ano waliwo kamadukha kabili kakalimo bibindu bikali byekhukulisa, yabawo babaandu babili mutwela wekhale khukha stool mutwela wemikhile khungakyi wakwarire kha bag khamali ni ingubo iwanga shangakyi awaambile isimi mukhono .

Ano babaana be i'somelo bekhaale mu shibina bikhaale khubitebe bye tsimbaawo tsindeeyi nga bali khukholelakho bilomo byaawe, umwana mutwela uwikhalila inyuuma wemikhile mungaakyi.